Umntwana oyinkazana ongabe engaphansi kweminyaka emihlanu, uyahlatshwa engalweni eyesandla sokudla. Engabe ehlatshelwa eminye yemikhuhlane eyisithupha evikelwayo ebantwaneni abancane.

Umama okhulileyo ukha amanzi aphuma empompini. Umama lo ukuposter eadvertiser ngendaba zeWASH ezikhuluma ngamanzi , ukuhlanzeka lokuvikeleka emkhuhlaneni yamanzi.

La ngamasotsha amathathu lodokotela kodwa bonke bagqoke izigqoko eziqakathekileyo nxa umuntu efakwe ku operation.

Umongi labo mongikazi abagqoke ama scrub. Ama scrub yizigqoko ezisetshenziswa mabesemsebenzini especially nxa bese theatre indawo abakiyo kubizwa kuthiwa yitheatre lapho oku operathwa khona abantu.

Umfana ukha amanzi avela etankeni elimnyama. Uthwele inkomitsho ekhanyiselayo, ugqoke iyembe eyi pink lebhrugwe eliyi purple.

Abantu abagqoke impahla ezibavikela emkhuhlaneni. Bagqoke ama maski, aproan lama gloves okumhlophe. Bephinde bagqoke iwork suit elithanga. Kulomuntu ongagqokanga lezo mpahla okungabe kusitsho ukuthi engabe elawo lowo mkhuhlane abazivikela kuwo.

Ngumntwana ongumfana ogeza ngamanzi aphuma empompini, ugeza ubuso kuphela, njalo ubuso bakhe bumanzi okutshengisa ukuthi ukewathela amanzi ebusweni bakhe. Khathesi sekhongozela ngesandla.

Umama lobaba bayathandana lokhu sikubona ngobaba ofake isandla phezulu kwesisu sikamama ozithweleyo. Lapha baseclinic bayafundiswa. Bengabe befundiswa ngemikhuhlane etholakalayo.

Umama ukha amanzi efaka esigubhini. Amanzi avela empompini, isigubhu silithanga.

Umuntu wesifazane ukha amanzi aphuma empompini. Ugcwalisa izigubhu ukuze awabeke kwenye indawo. Yena ugqoke izambiya.

Abantu abakhangele ezempilakahle bajayelekile ukuba ngabe UNICEF kanye lamanye amankampani , abantu laba bajayele ukuncedisa abantu ngokwenza imihlangano emayelana lempilakahle njalo lemikhuhlane yengqondo

Umhlangano wabatu abadala, abesifazane labesilisa. Bahlangene ukuzokuzwa ngenhlupho zengqondo ezihlasela abantu.

Itruck emhlophe ebhalwe mental health mobile clinic okutsho ukuthi itruck leyi iyahamba ibhoda ngezindawo ifundisa abantu ngemikhuhlane etholakalayo eyengqondo lokuthi ilatshwanjani lokuthi umuntu olawo uncedwa kanjani abantu abaphandle laba ngabafundiswayo.

Abantu abafunda ngezempilakahle kungaba kuse kholeji kumbe eyunivesithi lokhu kubonakala ngendawo abahlezi kiyo okubizwa kuthiwa yi(lecture room)ngesilungu.

Indawo okuhlangana khona abantu bezokhuluma ngendawo zempilakahle njalo lokuthi abasebenza khona bengazivikela njani emikhuhlaneni lasemtshineni abayisebenzisa emsebenzini yabo.

Lapha kuseSangwa Poly clinic. IPolyclinic yindawo yokulapha abantu encane kuleclinic esijwayeleyo.

Abantu abagulayo basesibhedlela. Abasewadini balele balindele ukuhlolwa ngudokotela kulomunye ohamba ngeWheelchair ohleziyo.

Indawo okuyelatshelwa khona abantu abagulayo ibizwa ngokuthi yisibhedlela loba ikiliniki, abantu balindele ukuyelatshwa phandle

Indawo zempilakahle ezijwayelekileyo yizibhedlela, amakiliniki lendawo esibiza sisithi ngamafamasi. Lapha okuthengiswa khona amaphilisi lemithi.

Umuntu wesifazane ogqoke I top ebomvu le mask ,ohlatshwa ngudokotela laye ogqoke imask lejazi elimhlophe elibizwa ngokuthi yi lab coat

Leyi yindawo yezempilakahle okuhlolwa khona umuntu ingqondo. Umuntu uyangenisa ikhanda lakhe phakathi kwesikhala lesi esikhulu besebekhangela ngomtshina.

Imitshina esetshenziswa kwezempilakahle etholakala ezibhedlela ingabe iyimitshina esebenza ngogetsi eminye isebenza ngamabhatiri. Leyomtshina iyancedisa kakhulu ukusilisa abantu abagulayo.

Igabha lokufakela izinto elenziwe ngeplastic elingaba Yi 20 litres lifakwe phakathi kweshelufu , igabha leli yilo ekugcinela izinto ezingamanzi eskhathini esinengi

Leliligamba leSputum AFB. Isputum ngokucabanga kwami, ngamathe ngibonangazathi igabha leli yikho okufakwa khona amathe omuntu ukuthi ayehlolwa.

Umtshina otholakala endaweni zempilakahle. Usetshenziswa ukwelapha abantu. Wona usebenza ngeTechnology. Ulamavili amane.

Umtshina osetshenziswa kwabeze mpilakahle obonakala ngavili amane njalo ilesihlalo lapho okuhlala umuntu onguye oyelatshwayo njalo kusetshenziswa i thekhinoloji ukuthi isebenze.

Umtshina osetshenziswa kwezempilakahle ulentambo emnyama elekhanda elibizwa ngokuthi USB engabe ifakwa endaweni enjenge sokhethi emdulwini phambili kulensimbi eyisiliva.

Umtshina wokukhuluma lokurecorder umuntu nxa ekhuluma lawe liphendulana. Usetshenziswa nxa ukhuluma lomuntu okhatshana lawe njalo laye elawo lowo mtshina.

Isitulo silombala oluhlaza njengesibhakabhaka. Lenyawo ezimhlophe phansi zibe mnyama. Kulendawo zokufakela ingalo. Kubelesikhala ezihlalweni esisukela phambili sisiya emuva.

Into esetshenziswa ngabantu bezempilakahle ikakhulu udokotela ebizwa ngokuthi yi stethoscope ngesilungu, iyafakwa lapho okulenhliziyo khona ngapha elalele ukuthi itshaya kanjani.

Indawo yokuhlola lokulapha umuntu engezwa kuhle emzimbeni, kusetshenziswa I technology eyimitshina .Lapha umuntu uyalala khona ukuze ehlolwe.

Umuthi otholakala phakathi kwembodlela. Nxa uthengiswa utholakala phakathi kwebhokisi. Owusebenzisayo unatha kanye ngelanga.

Umuthi othalakala esigubhini esiyibrown ,kodwa uyabe ufakwe phakathi kwekhadibhokisi elile red ,white le yellow .

Amaphilisi aphakathi kwebhokisi abizwa ngokuthi Erythromycin, ayi 250mg wona phakathi ayabe eyi 28. I- Erythromycin ngamaphilisi aqeda i-bacteria emzimbeni womuntu.

Amaphilisi abizwa ngokuthi licoguit ,ayaqinisa amasotsha omzimba ,njalo ayaqinisa umzimba womuntu ngokwawo ngoba alama Vitamins.

Igabha elimhlophe elibhalwe ngamabala amhlophe njalo lilamabala aluhlaza okwe sibhakabhaka, lelo gabha phakathi lifakwa amaphilisi ayelapha umuntu ogulayo.

Umtshina osetshenziswa ukukhangela phakathi kwamehlo womuntu olamehlo abuhlungu noma alenkinga yokubona kuhle.

Udokotele wesifazana ogqoke imask, ijazi elimhlophe lamagloves, ubukeka ehlola umama ozithweleyo ngokulalela esiswini sakhe.

Odokotela bamazinyo ngabanye babantu bezempilakahle abakhangela amazinyo abolileyo ,kumbe amnyama kumbe alebala

Udokotela ufundisa abantu ngokukhangela umuntu osebele emergency nxa i-ambulance ingakafiki.

Umuntu wesilisa ogqoke okubizwa kuthiwa yilab coat ngesilungu. Kuyabe kulijazi elimhlophe elijwayele ukusetshenziswa ngabodokotela.

Indawo yezempilakahle okutholakala khona imithi lamaphilisi. Lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi kujwayele ukubonakala ngebhakane eliyabe lisitsho ukuthi famasi ngesikhiwa.

Umgwaqo otshengisa indlela eyokuya lapho okuthengiswa khona amaphilisi noma umuthi okubizwa ngesikhiwa ngokuthi yi pharmacy. Ibizo lepharmacy lithiwa nguCHUB.

Indawo okugcinelwa khona umuthi, amaphilisi lokugcotshwayo kodwa izinto lezi kuyizinto ezilaphayo umuntu ogulayo njalo yindawo okuthengiselwa khona lezozinto.

Ishelufu efakelwa khona amaphilisi, umuthi lakho konke okusetshenziswa ukwelapha umuntu. Leyo shelufu itholakala lapho okubizwa khona kuthiwa yifamasi, okuyikho okuthengiswa khona amaphilisi lomuthi.

Indawo okuthengiswa khona amaphilisi, amaphilisi ahlala phezu kweshelufu,, wonke ayabe esemabhokisini njalo ayabe efakwe alandelana kuhle.

Ibhakane elithi ukuthi indawo leyi ibizwa ngokuthi Salus polyclinic. Leyi yindawo okutholakala khona udokotela okungabe kuyikilinika encane.

Ishelufu leyi ingatholakala phakathi kwendawo lapho okuthengiswa khona imithi lamaphilisi. Phezulu kweshelufu kulamaphilisi, eyinye ibizwa ngokuthi omicap amanye kukhanya ibala elithi omesk.

Umuntu uhlatshiwe emunweni ngabantu bezempilakahle kusenzelwa ukuhlolwa igazi lakhe.

Umfana ugqoke ikepesi emnyama, lamacici endlebeni. Uyahleka, ubuso bakhe bulependa. Ugqoke isigqoko esilithanga.

Abantu ababili abancedisa umuntu olimeleyo emdlalweni ongaba ngowebhola lenyawo. Kulomunye othwele ikhamera othatha ividiyo.

Umuntu wesifazana o-exercisayizayo ngokwelula inyawo zakhe lokubamba unyawo lwakhe, eyelula umzimba wakhe

Umuntu olimeleyo kwezemidlalo uphakanyiswa ngabantu ababili abagqoke izinto ezibizwa ngokuthi yifirst aid, labo yibo abakhangela umuntu engakathathwa yiambulensi kumbe ngudokotela kumbe nxa engalimalanga kakhulu.

Ihofisi kadokotela ebonakala ngejazi lakhe elimhlophe eligaxwe esitulweni. Phambili kwakhe kulephone esetshenziswayo ukuthi ebize ureceptionist kumbe ipatient elandelayo. Ngemuva kulamafile ayiwo alezinto ezikhuluma ngomsebenzi wakhe lamapatients akhe.

Isihlahla esilamahlamvu aluhlaza sibe leluba elibomvu. Phezulu kweluba elibomvu kutholakala okungaba yisithelo saso esiluhlaza.

Lesisihlahla esiphambili singaba ngumuthi wesintu esilamahlamvu. Amahlamvu lawa engaba yiwo asetshenziswayo ukulungisa lowomuthi wesintu.

Leyi yitshubhu elomuthi wokugezisa amazinyo, ikhampani yomuthi lo ibizwa kuthwa yi forever, njalo kufanekiswe isihlahla ensingani siyi aloe Vera, sibizwa kuthwa yi aloe Vera ngesilungu.

Isithelo esibizwa ngokuthi popo lithathwela ebizweni lesikhiwa elithi “paw paw”. Phakathi lilezintanga ezinengi ezimnyama tshu lona lilombala ofanana le orange phandle liluhlaza tshoko.

Imithi yesintu iyacholwa, iyagigwa, iyawonyiswa kwezinye izikhathi ifakwe amanzi. Ifakwe emagabheni ukuze isetshenziswe ngelinye ilanga kumbe ukuze ithengiswe.

Iganga eligcwele izihlahla eziminyeneyo ezilamahlamvu aluhlaza tshoko okutshengisa ukuba khona kwezulu kumbe amanzi eduze kwazo.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko zandise ukukhulu loba ngaphi njalo abantu bayazikhipha besabela ukuthi zingakhula eduzane lemiduli ziyaphambanisa imiduli.

Izihlahla ezilamahlamvu aluhlaza tshoko ezingabe zitholakala egangeni.

Kulamagabha akhanyiselayo afakwe umuthi, sokungaba yizihlahla, amahlamvu azo, izithelo zawo kumbe impande zawo eziwonyisiweyo zagandwa zafakwa phakathi kwembodlela, zafakwa lamanzi angabe engamanzi nje kumbe amanzi angumuthi.

Isihlahla esiluhlaza tshoko esilamahlamvu amanengi amancane. Lesisihlahla singabe sisetshenziswa ukulapha njalo yisihlahla sesintu sasisetshenziswa kudala.

Kulungiswa umuthi wesintu ngamahlamvu aluhlaza, angabe equnyiwe kumbe esikiwe.